Waa hool ay fadhiyaan wililal iyo gabdha

Halkaan waa meel isbitaal ah waxaa jiifo nin xanuunsan waxaa kor taagan kalkaaliso

Meeshaan waxaa iga muuqdo shaati baluug ah oo gulusyo cadcad

Meeshaan waa meel waddo ah baas ayaa maraayo

Waa guryo villa ah midabkiis yahay madow

Kani waa guri aad u qurux badan waxana yaalo fadhi midabkiisu yahay madow ismiidkiisuna waa cadaan

Waa niman meel fadhiyo ninka usoo horeeyo wuxuu wataa shaati iyo ookiyalo cadaan ah

Meeshaan waxaa fadhiyaan niman badan oo wataan Dhar cdays ah waxayna ku jiraan qol

Meshan waa wado laami ah waxaa marayo baa buur fara badan waxaa wadada agteeda ku yaala geedo. Dhaadheer

Meshan waa sedax boombalo ah waxaa afka ugu xiran maro buluug ah

Meesha waxaa yaalla jabbati duuban

Meshan waxaa yaalo miisas waxaa dusha ka saaran marooyin gaduud ah

Meeshaan waxaa yaalla darmuusiyo fara badan oo burbur xun kaarkoodu yahay cadaan qaxwi iyo madow p

Meeshan waa suuq loogu kala gadanaayo khudaarta

Waa qol midabkiisii yahay caddaan madow

Waa liimo midabkoodu yahay jaalo

Waa wiil yar ooqabo shaati caday carruurta

Meeshan waa meel taallo oo calanka soomaaliya ayaa ku sawiran sidoo kale geed ayaa ka baxaayo

Waa hilib gaduudan kujiro digsi

meshaan waa meel banaan ah oo ay ka muuqdaan dad badan waxana ka dambeeyo dabaq dheer

Meeshaan waa makhaayad waxaa yaalo ku raasiyooyin waxaa fadhiyo dad dy

Meeshaan qurux badan waxaan yaalo gaduud ah qolka kalifkiisu waa caddaan

Meeshaan waxaa ka muuqdo suaal midabkiisu yahay dambaska oo qurxan kasoo laalay xarig

Waa boorso midabkeedu yahay cagaar

Waa meel hool ah waxaa fadhiya naago badan miisaska waa cadan

Boombalo midabkiisii yahay caddaan waxaa ku jira katiin dahabi

Waa beenta bada waxaa yaalo qashin

Waa niman meel fadhiyo midka usoo horey wuxuu wataa kofiyad

Mishaan waxay aalo shaati cusub oo midabkiisu yahay cad caddeyska korkiisana cadaan yahay

Waa gacan dumar cillan ayaa umarsan

Meeshan waxaa yaalo gaariga qashinka waxaana ku jiro cid iyo dhagaxaan

Waa qol waxaa ka daaran leer buluug ah

meeshaan waa darbi wxaa kusawiran ubax midabkiisu yahay caano iyo fiinto

Meeshan waxaa yaalla telefoon

Waa nin iyo labo naagood labada naag waxey xiran yihiin dhar madow ah

Meeshaan waxaa yaalo labo kartoon waxaa ku jiraan wax oranji ah oo gees laga cunay

Boonbale midabkiisu yahay caddaan

Waa ilmo geed hoos fadhiyo waxaa dhabta usaran looda quraanka lagu qoro

Halkaan waxaa taagan ninman labo waxey qabaan jaakad cagaar ah kuna waxa uu saaranyahay jaraanjarada

Meeshaan waa meel walba waxaa maraayo labo bajaaj oo soo socdo iyo gareeto jawaano cagaar iyo sare yihiin iyo gaari ciidan saaran yihiin

Meeshan waa meel lay joogaan niman farabadan saddexda nin loogu soo horreyso waxay wataan shati buluuga

Waxaa fadhiyo gabar cadaan ah qabto oo indho shareer qabtoTaagan gabar kale oo dhakhtarad ah oo dureysa gabadhayada

Waa xafiis waxaa joogo niman iyo naago ciidamo

Waa carwo waxaa yaalla saakooyin dumar

Halkaan wa jaranjaro guri dhisan

Waa wiilal ciyaartoy ah waxey wataan furaanad xalaro isku dhex jira leh

Waa shaati midabkiisii yahay caddaan madow

Meeshan waxaa yaalo saxan cadaana way ku dhex jiraan cuno sida muufa iyo baradho

Waa meel Isku imaaday gabdho iyo wiilal waxay wataan dhar

Bishan oo millenni ah waxa marayo midabkeedu yahay jaallo oo hagaajineyso laamiga

Madow cadaan waa guri villa ah

Meeshaan nimo badan cunu tukanayaan salaad ninka usoo horay waxaa wataa khamiis buluug ah maamud guud ah ay joogaan waa masaajid ka

Meeshan waxaa yaalla koob cabitaan ku jiro

Meeshaan waxaa yaalo geed cagaar ah waana bal waxaannu jiraa daal madow ah beesha yeelan wacdaan

Waa labo gabdhood oo cilaan u marsan yahay

Waa banbanooni midabkiis yahay cagaar

Meeshaan waa meel waddo ah xamarayo bajaajifaro badan iyo gaari gaadiidkiisa waa caddaan

Waa niman wata dhar cadaan ah waxey gacmaha ku heestaan waramo

Waxaa ka muuqdo maamooyin oo fadhiyaan meel banaan ah mamada geeska ugu soo jirtay waxay wadataa xijaab luug

Waa maqaayad waxaa yaalo kuraas miisaas kalarkooda waa qaxwe

Meeshaan waa meel qol ah oo ka sameysan muraayad kaligiis yahay cagaar wuxuu leeyahay albaabkiisa waa gudud

Meeshan waxaa fadhiyo oday wato sharci ah koonfur gacantana ku haysto dhul maamadna garabka u saarantahay

Waa sedax wiil waxa ay wataan funaanad iyo Buumo Jaalle

Waa qol midabkiisu yahay caddaan qaxwi

meeshaan waxaa yaala dhar nooc walba ah oo baatiyaal ah waxaa kamida ah jaale baluug iyo cadaan

Meeshaan oo meel laami ah waxaa marayo gaari weyn badan oo xamuul ah waxaana korka ka saaran laba nin

Meeshan waxaa ku yaallo guri dambas ah waxaa ka dambeeyo shan dabaq oo isku eg oo kiiba ka kooban yahay shambiyaano midabkiisu yahay cadaan iyo ma madow

Meeshaan oo meel loola u hayaa kuraas cadcad iyo mis miiska waa buluug

Meeshaan waxaa iga muuqda niman fara badan oo taagan oo cuno la siinayo

Meeshan waxaa yaalla sariir

Meeshaan waxaa ka muuqdo masaajid midifkiisii yahay caddeyska albaabkiisu yahay gaduud waxaa hormariyo oday wato macalmuus iyo shati

Heshaan waa xafiis lagu shirayo waxaana ka muuqdo niman fara badan ninka ugu soo celiyo wataa sharta caddaana iyo suraal cadays wax ku qoraya

Halkan waa meel carwo ah oo lagu iibiyo dhar waa loo yaqanaa carwo

Halkaan waa meel dhismo ka socoto

Waa digsi waxaa ku jira soor cadaan ah

meeshaan waxaa ku yaalo albaab dhagax oo laga galo waxaa ka galayo nin shaati cadaan ah wato

meshaan wxaa ka muuqdo darbi ay dhismo ku socoto

Meeshan waa meel wax lagu barto waxaa fadhiya gabdhood gabdhaha waxay wadaan xijaabad cad

Waa magaalo guryaha waa jiingad

meeshaan waxaa ka muuqda araday wataan dhar cadaan ah oo fadhiyaan

Halkaan waxyeelo kabo qurxin oo midabkoodu yahay cadaan iyo gaduud

meeshaan waxaa yaala kattinad dahabi ah

Waa saxamaan ay saran yihiin qudaar kala duwan sida tufaax cagad canbo ah

Meeshaan waxaan maraysa goor wato xujo gaduud ah iyo dirac yaa waxayna gacanta ku wadataa qoryo iyo geedo

Halkaan waa carwo suud ayaa yaalo

Meeshaan meel waddaa waxaa joogo dad farabadan waxa ay u muuqda nin duq ah oo wata shaati cad

Boonbale midabkiisu yahay madow ku jira dhago

Waa shaati midabkiisii yahay caddaan buluug ah

Meeshan waa meel fadhi ah

Waa xafaayad cunug yar ayaa ku sawiran yahay

Meeshaan waxaa iga muuqdo kaba faro badan isboortis kalarkooda waxaa ka mid ah madow jaallo cagaar caddaan

Halkaan waxaa yaalo oo ka muuqda fadha carbeed oo meydkiisu yahay midooday cadeys kuna jiraan qol

Waa guri dhismo ku socda niman ayaa dhisaayo

Halkaan waxaa yaalo kabo

Waa sadex dambiil oo ku jiraan alaab

Waa naag wadato Masar jaalo ah kuraas

Waa guri dudunsan oo dabaq ah

Waa gacan dumar ah waxaa marsan cillan

Waa musqul fadhigeedu yahay cadaan

Waa jilo waxa ay leedahay qaanado

Halkaan waxaa yaalo hilib digaag iyo wuxuu yahay maqaano

Waa laba kabood oo midabkooda yahay madow iyo caddaan

waa taleefoon itel ah oo uu gacanta ku hayo ninka gadanayo

Meeshaan oo meel bannaanna waxyeelo fara badan waxaa ku fadhiyaan mamabooyin iyo odayaal kuraasta waa bulu

Waa shaati suud midabkiis yahay cadays

Meeshan waa meel walba waxaa marayo gaari pensele oo cadaan ah

Meeshaan waxaa ku yaalla guri sar ah wuxuu leeyahay ganjeel qaxwi ah guriga aada ayuu u qurux badan yahay ganjeelka ah qaxwi cadaan

Waa guryo duug ah waxaa agmaro laami

Waa xafiis waxaa joogo niman iyo naago

Halkaan waxa ka muuqdo saabuun

Meeshaan waxaa ka muuqata qaaradda midabkii uu yahay madow iyo cadays na leedahay muraayad weyn ku dhex jirto qol

Waa guri geed cagaaran ayaa ka baxaya

Meeshan yaalo caagada badan oo ay ku jiraan uunsi

Waa soolar nin ayaa saaran ayay

Miisaan oo meel qurux badan oo muraayadaha waxay yaalo alaabo fara badan sida talaabaha wax lagu xaaqo

Waa gabdho waatan xijaabo jaalo buluug

Meeshan ku meel dukaanna waxaa iga muuqda looranrka gaduud iyo jaale

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman ku

Halkaan dahab ayaa iiga muuqda

meeshaan waa iskuul faslkiisa waxaa ku jiro gabdho iyo wiilal wataan dhar cadaan ah

Waa kartoon waxaa ku sawiran lugo qof

Waa school waxaa fadhiya walal wataan shaatiyo caddaan jaale

Waa qol waxaa yaalo fadhi midabkiisu yahay madow qalin

Halkan waxaa yaalo burjiko dab kushidan yahay waxaa saran bir can jeero dabolan

Waa niman iyo ilmo

Waa shaati midabkiisii yahay qaxwi

Waa meel uu suran yahay dahab darbiga midab kiisu waa madow

Waa meel banaan oo waxaa Isku imaaday naago

Waa boonbale midabkiisu yahay madow katiin dahabi

Halkaan waxaa yaalo miis weyn

Waa saxan cadaan waxaa ku jira qudaar iyo ukun

Halkan waxaa ka muuqdo ay weel ku jiraan geed cagaar ah

Waa maqaayad waxaa leedahay geedo cagaaran

Halkaan waxaa soo socdo kareeto bajaaj iyo baabuur

halkaan waxaa ka muuqdo taleefoon cadaan ah waxaa gacanta ku hayo nin

Halkan waa meel cabaayadaha naagaha lagu gado

Waa mobile midabkiisii yahay madow

Halkaan waa hool waxaa jooga wasiiro dowlada soomaliya ah waxay qabaan suudad

Waa boombalo Ugu jiro shaati buluug ah

Waa meel xafiis waxaa joogo niman

Meeshan waa kushiinka khudaarta lagu shiito

Waa masaajid waxaa fadhiya wiilal yaryar

Meeshan waa boor ay ku qoran tahay maqaayad iyo cunnadeeda la haysiinayo

Waa masaajid niman ayaa joogo oo cashar qoraayo

Halkaan waa meel dhismo ka socdo

Waa shukulaato midabkeedu yahay pinki

Waa dukaan ay yaalaan kareemo kala duwan

Niman meel masaajid ah fadhiyo

Meshan waxaa ka muuqda labo geel ah

Meeshan waxaa ka muuqda dahab dahab baa saaran meesha

Halkaan waxaa ka muuqdo boqolkiibo lixdan

Waa sadex qalin suni oo saaran roog cagaaran

Halkaan waxaa ka muuqdo labo xabo oo cagaf-cagaf ah midibkoodana waa cagaar

Waa wiilal yar yar iyo nin ninka wuxuu gacanta ku hayaa calanka Soomaaliya

Waxaa imuqdo naag oo kobiyuutar hor yaalo

Meeshaan waa meel xeeb ah

Waa shabaq waxaa ku jira liin midabkeedii yahay jaalo

Halkaan waxaa ka muuqdo shan caag

Halkani waa meel hool ah waxa fadhiyo dad badan oo rag iyo dumar iskugu jiro

Meeshaan waa meel daabacaad ah

Waa carwo waxaa ii muuqda suudad cadaan ah

Waa cunta kala duwan gaduud iyo cagaar

Waa keek midabkiisu waa caddaan qaxwi

Waa meel korontoda

Waa armaajo cadaan ah

Waa hool waxaa iskugu imaaday naago

Halkaan waxaa joogo niman

Waa carwo waxa ii muuqdo saakooyin

Halkaan waxaa fadhiyo labo nin

Waa baabaay baxaayo geed cagaar

Waa wado la dhisaayo niman ayaa jooga